ah ñun de on on a appris

on a appris beaucoup de Ticmbay peut être cette année ci àa n' a pas marché parce que c' est lié un peu à ma maladie à un cerain moment donné ci biir projet bi <crosstalk> ma daanu woon feebar toog lu yàgg reprendre ma moom moo Serigne sax daan na ma woo période yooyu <crosstalk> bi ma reprendre aussi jéemaat naa pour delluwaat ci terrain bi mais ça n' a pas je n' ai pas pu le faire donc j' étais obligé vraiment <hesitation> ma bàyyi mu jàll loolu rek moo tax sama échec bii ren ci programme bi ngeen ma dénkoon mu am échec <hesitation> échec bii ren franchement parlant je dirai que li ma ci jot li ñu ci jotagum liggéey ak yéen regretté wu ñu ko parce que regretté ça nous a permis de lancer <hesitation> * coopérative <crosstalk> la coopéra la le Resop plus plus particulièrement la Corap coopérative agricole de Paamal <crosstalk> parce que lancer nañu ko ci wàllu assurance agricole d' ailleurs sax on doit on doit vous inviter pour le remboursement de l' assurance agricole

<noise> à travers émission yi ñu doon def à Alburaax lañ leen di <hesitation> <crosstalk> dédommagé ci fan yii bu ñu jàppee programme bi on va vous

ci loolu aussi vraiment gis nañu ci capitalisation bi utilisation de bouse de vache ak photo yaa ngi fi dinaa leen transféré <crosstalk> toutes les photos que j' ai sur là dessus <crosstalk> mais population yi surtout côté bii <crosstalk> côté <hesitation> Kayor bi gis nañu njëriñu bouse de vache bi ak <hesitation> xetax gi ñu leen doon ce pendant ce temps bi lu tax utilisation bi mënul a effective sur le terrain mooy <breath> dañu ko doon considéré comme aliment de bétail dañu ko doon jox jur gi ñu bëri ñu ngi amoon xetax gi ils préferaient remettre ça jur gi ñu lekk ko

jox <hesitation> jur gi mu réglé donc loolu moo nekkoon <hesitation> li nga xamante ne ni moom la ñu gën a <hesitation> gis mais cependant bouse de vache yi <hesitation> kii bi mu ngi fi image yaa ngi fi

dinaa leen ko mën a jox mais gis nañu ne daal vraiment population bi apprecié nañu utilisation bouse de vache bi

<crosstalk> léegi bi technologie bi ñëwee jàngal leen ne bouse de vache bi mën na remplacer engrais wala sinon même boo dee def engrais tuuti rek tuuti engrais ngay booleeg bouse de vache bi nga nga la nga daan jëndee par rapport ak bu njëkk dootoo ko jënd li ñu commencé gis effet yi am na tool boo xam ne bi franchement parlant cette année ci si ce n' était le déclic le déficit pluviométrique borom di na leen invité ngeen ñëw visiter ko

mën naa ba 65 pour cent de la population adopté nañu ko 6( pour cent pour ñi am jur xam nga ñëpp amuñu amuñu mën naa ne 65 pour cent yëpp adopté nañ ko soo génnoon nii ci ginnaaw kër gi léegi-léegi ma wan la tool yoo xam ni gó seen i boromp commencé nañ ko tas neefare yi ci biir tool yi waaw suñu génnoon nii ci ginnaaw kër gi nii

<hesitation> entrez <coughs> <noise> bouse de vache bi ak <hesitation> <coughs> kii organiques yi <noise> dechets organiques ci <noise> tool yi parce que daf moom mooy dundalaat suuf si parce que ñu <hesitation> béykat <noise> yëpp xam nañu ni suuf <noise> c' est un élément vital soo ko <noise> dundalul day dee te on est resté pendant des années

jeex na te engrais yooyu te <hesitation> fumier bi boo ko defee di nga 2 3 ba 4 ans <crosstalk> toujours tool bi li nga def ci apport en engrais du bëri <crosstalk> parce que toujours fumier bi daf fay des non non <crosstalk> defuñu ko woon <crosstalk>

bi ñu demee ci <hesitation> terrain bi am na tool yoo xam ni c' était bien parti très bien parti même mais le deficit on est resté un mois plus d' un mois 20 jours am na zone yoo xam ni sax bi mu tawee reprendre na mais la ñu am par rapport ak la ñu war <noise> a am reprendre mais

côté semence ñun on dirait que semence moom <crosstalk> desetuñu ko woon cette année ci on a tout vendu la cooperative amatuñu semence parce que <crosstalk> gis nañu ne seulement les semences certifiées sont meilleures en rendement et en en en en en en semis <crosstalk> pratiquement bu ñu la joxee ne la 80 pour cent <breath> sa tool di na sax sax bu baax <crosstalk> fi mu toll nii commencé nañ maa acculé mbaa di ngeen am jiw di ngeen am jiw ñu ne ko ñun di nañu ko wuti mais jiw ñëwul ci_ tund wii rek on a dit que cette année ci on n' a rien récolté toute <noise> <hesitation> nos productions de semence dañoo échoué ñi ci réussir quelque la te on ne peut pas ñooñu <crosstalk> téye ñu pour que ñu mën a satisfaire la demande on serait obligé de rabattre sur les <crosstalk> coopérative de <hesitation> <crosstalk> Sibassor et de Fatick pour ñooñu ñu mën ñoo teel a sóoraale ci wàllu jiw ndax ñoonu am tane <crosstalk> nañ ñu ci wàllu nawe

Passy
<coughs> waaw <noise> ñu ne ko ma ne ko <noise> def leen tout <noise> pour ngeen sóoraale <noise> zone nu Korab ci semence Louga aussi amuñu kii mais am nañu ñebe maa ngi wax ak Bada

parce que je sais que la demande va dépasser alors largement l' offre cette année ci parce que au nivaau de la vente dese wu ñu woon dara semence passée te en plus forte raison nawet bi amuñu dara

ñu pro <crosstalk> variété yi ñu presque dinañ ñu Suuna 3 Calag 2 bi am na <crosstalk> <noise> am na aussi <hesitation> bi ñu naan <hesitation> kii bi Sosaat bi

<crosstalk> Yacine bi melax bi

<crosstalk> yii yëpp am na fi même ba <hesitation> <crosstalk> semence fouragère on n' en poduisait pas mais dañ ñu ko doon laaj on était obli de se rabattre sur Louga ci Bada

pour les éleveurs là waaw ñebe ñax bi dañ koy dañ koy ji

parce que bu demee ba law lu bëri da ngay jël paaka rek <breath> wala fourch nga dagg ko <noise> bàyyiwaat ko bu bu jébbiwaatee day fleurir daal di meññ waaw

peut être li sama machine dul tàkk mais kon ma jox la fiche yi fiche su vente yi <breath> parce que enregistré woon naa lépp ba pare doon préparé sama rapport <breath> mais gis ngeen boo feebaree dootoo tal dara

waaw

yii ñaar moom la ñu jëlee woon ci <crosstalk>

ci <hesitation> wàllu

man man peut être bu ma doon changé tey <hesitation> damay prioriser kii bi comment dirais je les émissions rajo yi lay lay

que descente sur le terrain parce que <crosstalk> <hesitation> te aussi maanaam rajo yi <noise> li ñu ciy war a amélioré mooy serveur bi ngeen ñu jox nit ñi taamu wu ñu ko duñ ci woote woo appelé directement sur les serveurs de la waaw <noise> écouter ensuite woote loolu aussi nekkoon na jafe-jafe ñun pour que ñu am ñuy woote ci servi bi ñu serveur bi ñu bëri seen soit da ñuy woo <noise> le technicien de surface bi Sall moo nekk en contact permanant ak ñoom si ñooñu woote ci serveur rajo bi directement loolu aussi nekkoon na <noise> suñu benn jafe-jafe pour ñu am nombre bi nga xam ne moom la ñuy soxla ndax de <hesitation> ci ñiy woote ci nombre bi ci ci ci ci kii bi kon foofu daal amoon na kay tuuti jafe-jafe mais <hesitation> <noise> sinon le reste moom <noise> émission rajo yi moom c' est très très très important bu ñu ko mënoon def tàmbale au mois d' avril

su ko defee thèmes yi par par <noise> kii la suivant <noise> suivant tolluwaay hivernal bi noonu la ñu koy defee

waaw

<hesitation> <noise> waaw <noise> c' est à dire coopérative bi aussi à un certain moment donné dama yaakaar ne dañoo yaakaar ne émission bi dafa war a ñëw pour jox leen xaalis pour ñoom ñuy def seen i affaire te du loolu émission bi dafa ñëw pour jàppale leen pour ñu fësal seen seen coopérative bu fekkee ne nag yow nit ki daf laa ñëw dafa ñëw jàppale la pour yow nga wane sa bopp profité woo ci aussi ngay séentu ci moom xaalis loolu du jàll te comme dañoo toujours ay projet li leen di jàppale

pour nga fësal sa activité gi ngay liggéey wane ko ci nit ñi mu nekk njëriñ ci askan wi

cette année ci on a li ñu ñu sasoon 1500 <crosstalk> membres yi ñu ñu sasoon dépassé nañu ko <hesitation> et carte d' adhesion parce que aussi dafa amoon <crosstalk> dañboo lëkkale woon ak <hesitation> kii beneen projet mooy OSI OSIRIS OSIRIS dafa dafa waxoon pour augmentation socétariat yi <noise> coopérative Pambal war na yokk ren 1500 membres te 1500 membres à travers les émissions Jokalante parce que ku déglu émission bi da nga ne ah <noise> fu kër googu ki <hesitation> <noise> coopérative boobu war naa see dem adhéré kër Mbeyeen 3 <crosstalk> qu' on n' a pas encore installé et ils ont adhéré am na yeneen sections yu nekk fii <hesitation> côté Cherif Lo yu ñu yu adhéré parce que section pour nga am ko il faut au minimum 1( membres mooy tax section

donc y a <crosstalk> de nouvelles sections qui ont adhéré à la coopérative à tracvers les émissions Jokalante <crosstalk> et njëriñ li nga xam ne moom la ñu ciy wax moo leen interessé <crosstalk> ba ñëw adhéré

waaw

waaw <noise>

6000 <hesitation> 6000 yi teg na 6000 environ 6400 la

waaw

<crosstalk> exactement moo tax ces temps ci jour démb rek <crosstalk> vendredi bii paas vendredi démb ci la ñu doon réunir <crosstalk>

complété les numéros cartes d identité <crosstalk> bi ñu bi ñu constaté on a mille et quelque pos yoo xam ni amuñu seen idée <crosstalk> amuñu seen seen numéro téléphone

avec l' aide de * pour que ñu wàcc ci terrain bi ñoom ñëpp kenn ku ci ne fu membre ne ñu xam sa tur sa sant dë dëkk bi nga nekk <breath> sa numéro carte d' identité sa numéro téléphone ñëpp pour ñu mettre leen au même au même niveau su ko defee <crosstalk> plateforme boobu ku ñu ko jox ku ne ah ce à tout moment mën nga toucher tous les membres en un clein d' oeil

gisoo bii yaa ngi ko borom da koo da koo nos

di dinaa la jox image yi yëpp boo ko gisee nii lii

gis nga yii yëpp

gis nga boo gisee semncé bi gis nga côté bii amuloon dara kii am bouse de vache kii moom moo moo moo moo gën a lakk parce que engrais yi kii bi kii bi dose bi fii la ëppee
<hesitation> exactement <crosstalk> <smacks lips>
parce que kii amuloon dara mais kii nga xam ne am na bouse de vache décomposition bi du pose fluor mbaa fii lii mo njëkk a dee <crosstalk>
maanaam dafa faible
waaw

waaw

maanaam ñëpp <crosstalk> institué nañu cotisation annuelle pour chaque membre 1000F par membre et par an

parce que am na ñi nga xam ne nii nee nañu loolu mënuñu ko te aussi ne leen coopérative li koy dundal mooy cotisation annuelle cotisation annuelle boobu ba léegi amul benn membre bu la ne man dugal naa sama 1000F pour cotisation annuelle <crosstalk>

sensibilisation bi continué ci wàll woowu nit ñi daañu génne parce que coopérative bi il faut ñu xamal leen ni seen yëfi bopp la yéen a ko moom

tant que jëluñu outil bi coopérative jël ko seen yëfi bopp toujours ñu ngi xaar ne <breath> coopérative bi peut être institution financière la wala mu ngi mu ngi liggéey activité boppam coopérative bi du dem il faut que ñu béykat bi def ko ni coopérative bi lëkkale suñu doole faj suñuy jafe-jafe moo tax ñu créé coopérative

waaw

<hesitation> <hesitation> <noise> parce que coopérative mu ngi def kéem kattanam pour satisfaire la demande gis nga nii matériels agricoles bi ñu re bi ñu recevoir bi mu ñëwee dañu ko subventionné waat voilà état moo ñu ko envoyé <crosstalk> prix bu ko état subventionné eh ah subventionné heure bu muy ñëw day fekk béykat bi day néew doole du am xaalis <crosstalk> coopérative jël ko <crosstalk> subventionné waat ko à 50 pour cent pour mu gën a yomb ci mu mën koo jëndmais tu te dis que du ñu ko mën a jënd on est obligé maintenant de les donner ça à crédit <crosstalk> parce que heure bi état di joxe matériel subventionné <crosstalk> dafay fekk matériel subventionné bi

ñu ñëw subventionné ko mais du tax ba tey ñu mën koo jënd ñu ne leen kaay leen ñu jox leen ko à crédit <crosstalk> soo leen ko joxee à crédit ñu béy bu nawetee li ngeen li ngeen li ñu béy am li ñu ci indi coopérative en en nature ñu fayee ko matériel bi loolu ñu jël ko denc <crosstalk> nga xam ne eggaat nañu ci période bi nga xam ne war nañu ko mën a jaayaat ñu jaayaat coopérative di ci am dara

pour mu fay <hesitation> waaw

oui oui

<hesitation> <hesitation> <crosstalk> waaw du fay pour le moment du waaw

xalaat bu baax la mais dafadul <coughs> yomb parce que béykat yi <crosstalk> <hesitation> généralement dañuy yaakaar ni lépp gratuité la gratuité dafa jeex parce que aussi bu fekkee da nga yow bëgg a da nga bëgg service bi nga xam ne chaque jour nga koy am il faut am lu mu la jaral ba service yooyu à tout moment nga koy am

mënu ko fay

bu gàtt bi oui c' effectivement

ma waa foofu aussi je pense que bu ñu bu ñu eggee foofu ci coopérative dañu ko ne léegi par exemple prix yi <crosstalk> kilogramme bu dee jar <crosstalk> <hesitation> <crosstalk> 500F da nga koy def 550 50F bi dem ci <crosstalk> wàllu communication xam nga ci service bu am ci coopérative

xëy na <crosstalk> béykat bi dina participer te coopérative bi aussi dina xam ni béykat baa ngi participer comme ko ci ci ci ci communication au niveau de la mais commu li mu ciy participé <breath> xaalisu boppam lañ ciy participer

waaw

c' est ça

exactement <noise> parce que à travers cotisation 1000F boobu bu doon am sax pour chaque membre coopérative bi normalement war na jël pour chaque membre les bons <noise> puisque chaque memebre day cotisé 1000F par an <noise> te cotisation cotisation c' est effective ñëpp xam nañu ne njëriñ la dañ koy fay mooy jël une partie <hesitation> de cette cotisation ma affecté ko à la communication xam nga su ko defee aussi mu nekk contribution boo xam ne ci membre yi lay jógee ñëw coopérative coopérative aussi yow da ngay jël contribution boobu yow parce que <crosstalk> membre bi bokk mu ngi xam li xew ci coopérative day sawar te aussi coopérative li li ko tax a jóg mooy ki bokk <crosstalk> ak ki bokkul soo demee si ñoom da ngay sentir ni effectivement kii bokk na kii bokkul ci dara ba ñu mën a mën a ñëw

déedéet

c' est ça

lii yëpp c' est un champs qui fait presque amoon naa kii bi ah parce que chaque producteur dañuy def cartographie toolam

am nañu ñii ñëpp am nañu seen superficie tool
<smacks lips> fii accès à la terre yomb na fi
ah xanaa jënd <laughs> ñii pàar suuf tamit ñi ko moom dëgg-dëgg dañuy dañ dañ cee dañ ce agrippé wu à tel enseigne pour nga jëlee suuf si ñoom <smacks lips> lu jafe la parce que présentement mii maa ngi <hesitation> bëgg a intallé femme yi yi ci yi ci dëkk bi benn projet bi ñëw bu ma tëggoon temps yee avec Carrefour International un projet de <hesitation> <noise> 1 million de dollar de dollar 300 <hesitation> 37 mille 927 léegi-léeg projet bi dafay jàppale <hesitation> groupement féminin yi nga xam am nañu périmètre maraicher pour ñu forer leen des puits su fekkente ne am na puit <noise> bu fa jóge ñu jéem koo utiliser tabax fa chateau d' eau

arrosoires pour ñu mën a roose a kii bi <hesitation> projet bi normalement le 8 mars la ñu war a war a def kii bi journée de mise en oeuvre bi fii si à Pambal àa concerne les <noise> groupements de femmes de de Pambal et de Cherif Lo pour que ñu ñu war koo lancer waaw
kon femmes yi am nañ fi accès à la terre facilement
fii maanaam dëkk boo dem groupement bi dafay dem ci chef de village ñu woo góor ñi ci dëkk bi ñu ne leen dañoo bëgg ku ñu may ñu arrangé ba jo affecté leen une superficie de O 5 à 1 hectare léegi 0 5 à 1 hectare bu dee tool bi yaatu na 1 hectare bu ko jaree <noise> ñu forer fa un puit parce que fii pour oui booy forer puit il faut au moins nga atteindre pour nga atteindre nappe bi il faut 65 mètres de profondeur

léegi nga ak <hesitation> pompe yeeg installation yëpp boo xoolee parce on a calculé presque ay 10 millions par groupement